Bitane issoy "ayissi taani Hagan oottinkka tawu laamettennan ayissi ixxide injjetennan ayissi ixxidee? Ane taani harasaa baada oottada tana laammada ane lo'ada yaana" giidi aggidi I kiyidi biido biittay awee?